Ennyumba eno ndaba nga nkadde nnyo nnyo nnyo nnyo, era ng'eriko akasolya ak'amabaati amakadde ennyo nnyo nnyo, eriko amadinisa agaakolebwa mu mbaawo era nga n'oluggi lwakolebwa mu mbaawo. Ndaba nga bataddeko kakkateni akeeru.

Wano mu kino ekifaananyi ndaba akayumba k'enjuki ke bawanise waggulu era ng'akayumba kano ak'enjuki kaakolebwa mu mu bibaawo nga kayina akaggi katono enjuki we ziyita era nga bakata bakawanise waggulu enjuki we zisobola okutuuka.

Wano ndaba ebibala bibiri era ng'ebibala bino biriibwa. Ebibala bino eno bye bayita ova; ovakkado.

Mu kifaananyi kino ndaba bamakanika bano abakola ku nzigi n'amageeti. Bamakanika bano ndabawo bataano era ng'omu atudde ku bbooda ayambadde gaalubindi era ng'abalala bayina bye bali okukola ku madinisa.

Mu kifaananyi kino, ndaba amanda ge batadde mu mu bikutiya era nga galinga nga aga agatundibwa. Gali mu kifo ekyesuuliridde kiringanga ekyalo ate nga eri emabega eri waliyo ettale era nga lya kiragalalagala.